Omusajja ayambadde essaati eya kitaka erimu obukuubo obuddugavu n'obweru, ku mukono gwe ogumu ayambadde akakomo ak'embira enzirugavu era nga mu ngalo ze akutte essimu ya sseereza enzirugavu.